Fakkii kana irratti wanti nuti argaa jirru misoomadha. Lafni kun misooma magariisaan baay'ee kan miidhagfamee jiru yoo ta'u, midhaan lafa kanarratti faca'eetoo akka jiru akkasumas magariisummaa isaammoo baay'ee kan nama hawwatuu dha. Baay'ee kan namatti toluudha jechuudha midhaan magariisa dha.

Suurri kun kan ibsu mana jireenya yoo ta'u, mana jireenya kun immoo akkuma arginu, mana jireenyaa balballii isaa mukarraa hojjetamedha. Akkasumas immoo foddaan isaas akkasuma mukarraa kan hojjetamedha.

Wanti fakkii kanarratti mul'atu meeshaa aadaa Oromoo ta'ee kan buqqeerraa hojjatamu akkasumas immoo migiraan dhahamee kan qophaaye yoo ta'u, caaccuudhaan kan faayamee jiruudha.

Suuraa kanarratti wanti nuti arguu dandeenyu konkolaataa geejjibaa guddaadha. Kunis immoo namoota iddoo tokkoo gara iddoo biraatti haala salphaa ta'ee fi gatii salphaa ta'een geejjibsiisuudhaaf kan gargaaranidha.

Suuraa kanarratti kan nuti aginu kopheedha. Kopheen kun Kophee baay'ee mijataadha. Deemsaafis yeroo uffatanii deemanis kan bilisummaa namaaf kennudha. Kophee baay'ee namatti tolu kan qilleensallee galchuu danda’udha jechuudha.

Suuraa kanarraa wanti nuti arginu nyaatadha. Akkuma arginu nyaata affeellameetoo qophaa'ee jirudha. Innis boqqolloodha. Boqoolloo affeelamee jiru fi akkasumas immoo Ammichoo affeelamee jirudha kan argaa jirru.

Fakkii kana irratti kan nuti ilaalluu gosa biqiltuuti. Gosoota biqiltuu keessaa immoo Shankoora jedhama. Shankoorri kunis diimaa kan ta'ee fi baayyee kan mi'aawwuu fi namatti tolu akkasumas sukkaara nuti mana keessatti bunaaf itti fayyadmnullee irraa kan hojjetamuu dha.

Suuraan kun kan ibsu namoonni lama ta'anii yeroo qacarriidhaaf nama qacaruudhaaf qophaa'aa jiranidha yookaan beeksisa dhageessisaa jiranidha akkuma arginu hojiidhaaf jechuudha.

Wanti fakkiirratti argaa jirru kun foonidha. Foon kunis foon sangaa yoo ta'u, namoonni bitachuudhaaf iddoo kanatti walitti qabamanii jiru. Foon kunisimmoo akka gartuu foonichaatti namootaaf qoqqoodameetu kaawwamee jira.

Suuraa kanarratti wanti nuti arginu suuraa meeshaati. Meeshaan kun immoo meeshaa biiroo keessatti itti fayyadamnuudha. Irra taa'udhaaf meeshaan itti fayyadamnu jira. Akkasumas immoo, irratti barressuudhaaf minjalli illee iddoo kanatti argama jechuudha

Suuraa kanarratti kan arginu dirree bakka tokkootidha kan nutti mul'isaa jiru. Bakki kunis daandii jeneraal Taaddasaa Birruu goota oromoo kan ta'ee fi barumsaaf iddoo guddaa fi bakka guddaa kan qabudha.

Fakkii kanarratti wanti argaa jirru karaa warra amantii Orthodooksii seera taasifamudha. Abbaan amantaa kun wanta isaan harkatti qabatanii jiran kanaan amantii isaanii gaggeefffachuu danda’u, akka itti amananii fi akka ittiin bulanitti jechuudha.

Suuraa kana irratti akkuma argaa jirru, namoonni asitti haala nyaanni ittiin qophaa'u kan isaan barachaa jiran nutti agarsiisaa jira. Inni tokko akkamittiin nyaata akka qopheessuu dandeenyu, hammam illee nyaata isinitti himu hojjechuu akka dandeenyu kan itti agarsiisaa jirudha.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu, konkolaataadha. Konkolaataan kunis geejibaaf kan nu gargaarudha. Gosa konkolaataa keessaa immoo konkolaataan Kun konkolaataa manaati. Namni tokko dhuunfaa isaatti bitatee kan gara tokkoo gara biraatti deddeebi'udha jechuudha.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu naannoo magariisummaan badhaadhee fi teessumni lafa isaa kan baayyee namatti toluu dha.

Fakkii kana irratti kan nuti arginu bineelda dha. Bineeldi kunis gosa allaattii taa'eetoo kan bifa bareedduu qabdu, bifa nama hawwattu qabduu fi maqaan isii immoo simbira kan jedhamuudha.

Fakkii kana irratti kan nuti arginu, gosa saamunootaa , saamunoota gosa addaa addaa maqaa addaa addaan jiranidha. Akkasumas maqaa tokko qabaatanii bifa garaagaraatiin kan argaman yoo ta'uu saamunoonni kunis saamunaa yeroo baayyee qaama dhiqachuudhaaf nu gargaaranidha.

Suuraa kanarratti waanti nuti argaa jirru shubbistootadha. Shubbistoonni kun kolfaa shubbisaa otoo jiruu sababii isaa shubbisnisaa baay'ee itti toleetoo keessuma isaaniitii kan shubbisaa jiranidha. Shubbisnis immoo aadaa biyya tokkoo keessatti iddoo qaba.

Wanti nuti argaa jirru kuni meeshaalee mana keessatti yookaan biiroo keessatti itti fayyadamnuu dha. Akkuma argamu meeshaa irra taa'anii fi akkasumas minjaala wanta adda addaa irratti barreessuudhaaf nu gargaaran akkasumas immoo saanduqoota wanta adda addaa keessa kaa'uudhaaf nu gargaaran kan qabu.

Wanti nuti fakkiirratti argaa jirru kun meeshaa elektirooniksii ta'ee buna daakuudhaaf kan nu gargaarudha. Inni kunis mala itti buna daakan kan harkaa caalaa kan nuuf salphisu fi kan elektiriikiidhaan hojjatuudha.

Suura kanarra waanti nuti argaa jirru namoota gurguddaa ta'aniitoo lafa qotaa jiranidha. Kan isaan lafa qotaa jiranis immoo mala aadawwaatiin, sangootatti fayyadamuudhaan ta'uusaati.

Suuraa kanarratti arguu kan dandeenyu namicha midhaan isaatti xaa'oo naqaa jirudha. Sababni isaas xaa'oon guddina biqiltootaaf baay'ee kan gargaaruu fi baay'ee kan namatti toludha.

Akkuma asirraa argaa jirru, bakki kun bakka yeroo galgalaa ta'edha kan nutti agarsiisaa jiru. Maaliif kana jette yoo jettan biiftuuni lixaa akka ishiin jirtudha kunisimmoo bashannanaaf kan nama gargaarudha.

Suuraa kanarratti kan nuti argaa jirru suuraa meeshaalee miidhaginaa waantota miidhaginaaf ta'aniin faayameetoo jirudha. Kunis immoo yeroo namni guyyaa gammachuu isaa kabajachuu barbaade mana isaa ittiin faayatudha.

Wanti isin fakkii kana irratti argitan kun balleessituu dha. Balleessituun kunis gabatee gurraacha irratti wanta barreeffame balleessuudhaaf kan nu gargaaru yoo ta'e, yeroo baay'ee barsiisonni kan itti fayyadamaniidha yeroo barattoota barsiisan.

Fakkiin Kun kan ibsu, konkolaataa manaa ta'eetoo innis kan dhaabatee jiru mana dhuunfaa tokko fuuldura ta'uu isaatii. Akkasumas lafni nuti argaa jirru immoo lafa dhagaa addaa addaatiin faayamedha.

Suuraa kanarraa wanti nuti hubachuu dandeenyu isaan kun meeshaalee mukarraa hojjetaman ta'aniitoo mi'oota adda addaa keessa naqachuudhaaf kan nu gargaarani dha. Fakkeenyaaf uffata ta'uu danda'a, kitaabota ta'uu dan...

Fakkii kana irratti kan argaa jirru jaalala mucaan tokko haadha isaatiif qabu yookaan maatii isaatiif qabu kan agarsiisudha. Jaalala isaa kanammoo kan inni agarsiisaa jiru haadha isaa haammachuudhaanidha.

Fakkii kanarratti kan nuti arginu biqiltootadha. biqiltoonni kunis, biqiltoota gosa addaa addaa yoo ta'an magariisumma kan qabanii fi baalli isaaniis baay'ee magariisa ta'uu isaa argina.

Fakkii kanarratti argaa kan jirru meeshaa faayaa oromoo dubartoonni morma isaaniirratti akkasumas adda isaanii irratti uffata aadaa wajjin uffatanii miidhagfamanii ittiin alaatti ittiin bahanidha. Kana jechuun iddoo adda addaa kan ittiin dhaqanidha.

Suuraa kanarraa kan nuti ilaalaa jirru boca mana ijaarsaaf qophaa'e kan bocameetoo jirudha . Akkuma argaa jirru iddoo kanatti bocni kun akkanatti ijaaramuu qabaa jedhamaeetoo bocameetoo kan kaawame.

Wanti nuti fakkii kana irratti argaa jirru abbaa amantii waldaa kiristaanaa Ortodoksii Itoophiyaa kan ta'an yeroo sirna addaa otoo raawwachaa jirani dha wanti argaa jirru. Kunis immoo, amantaa warra Ortodoksii keessatti iddoo guddaa kan qabuu dha.

Suuraa kanarratti wanti nuti arginu dorgommii atileetiksii biyya Saawudiitti gaggeeffame yoo ta'u, dorgommii kanarratti Itoophiyaanonni injifachuu isaanii kan agarsiisu. Dorgommichis dorgommii maraatooniiti jechuudha.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu meeshaa elektirooniksii ta'ee maqaan isaas sookkeettii kan jedhamuu dha. Innis kan fayyadu yeroo humna addaa addaa barbaadnu kan fayyadamnuu dha.

Suuraa kana irratti kan arginu dibatadha. Dibanni kunis namni tokko erga fuula isaa dhiqatee dibatu yoo ta'u, harka isaatti, fuula isaatti yookiin miila isaatti kan dibatudha. Dibanni kun dibata baay'ee gaariidha.

Fakkiirratti kan arginu kun biqiltuudha. Biqiltuun kun kan harka namaatiin dhaabamee fi akkuma lafa isaarraa hubachuu dandeenyutti biqiltuun kun bishaan gahaa argatee isaan guddachaa jiru ibsa.

Waanti nuti suura kana irratti argaa jirru, suura yuunibarsiitii Haramayyaadha. Ijaarsi isaas haala dinqii fi adda ta'een ijaarameetu nama ajaa'ibsuusidha. Akkuma arginus ijaarsi isaa ijaarsa adda ta'edha; harki kana hojjetes harka adda ta'edha.

Fakkii kanarraatti kan nuti arginu namoota seeraan bulan nutti agarsiisa. Seeraan buluun seeraan buluudhaaf immoo seera sun dhaggeeffachuudhaaf yookaan seera sunirratti hirmaachuudhaaf bakka tokkotti kan walgahiidhaaf walitti qabaman. Ee agarsiisa.

Fakkii kana irratti akkuma arguu dandeenyutti namooni lakkofsaan hedduu ta'an baay'inaan immoo kan of keessatti qabaan dhirota kan fakkaatan naannoo tokko irraa gara naannoo biraatti akka isaan godaanaa jiraanidha.

Kan fakkii kanarratti argaa jirtan kuni mana dhugaatiiti. Mana dhugaatii kana keessatti dhugaatota gosa adda addaatu gurgurama. Dhugaatonni kunis kan alkoolii qabanii fi alkooliirraa bilisa kan ta'anidha jechuudha. Nama inni kun mana dhugaatiiti, inni fuulduratti argamu kun dhugaatiidha jechuudha.

Suuraa kanarratti kan nuti argaa jirru namoonni harreetti gargaaramuudhaan yeroo midhaan gara tokkoo gara isa tokkootti imalchiisaa jiranidha. Harreen kunimmoo kan gargaaru wanta ishee gubbaa jiru kana baattee gara iddoo biraatti geejjibuudhaafi.

Waanti nuti argaa jirru Kun, yeroo ammaa kana miidiyaa hawaasaa kan jedhamu yoo ta'u, yeroo ammaa kanatti namoonni baayyeen itti gargaaramanii fi itti fayyadaman yaada isaanii kan ittiin ibsatan meeshaa miidiyaati. Maqaan isaas immoo tiktookii jedhama.

Fakii kana irratti kan arginu kuduraadha. Kuduraan Kunis maqaan isaa goommana maraa kan jedhamu yoo ta'u ittoo hojjechuuf kan nu gargaarudha. Ittoon isaas baay'ee kan mi'aawuu fi kan namatti toludha.

Suuraa kana irratti waanti nuti argaa jirru weellisaa Oromoo kan ta'edha. Innis immoo weellisaa akka jirudha. Weellistoonni Oromoo, yeroo ammaa iddoo kan qabanii fi kan kabajamanidha.

Suuraa kana irraa waanti nuti hubachuu dandeenyu, bakki Kun bakka bashannanaa fi miidhaginaa akkasumas immoo haara itti galfachuudhaaf iddoo kana dhufamudha. Kunis immoo turistoonni baayyeen dhufanii iddoo kana akka daawwatan iddoo miidhagaadha.

Gosa qarshii kan ta'e Biitkooyin kan jedhamu seenaasaa keessatti daballii adda ta'e yookaan daballii guddaa ta'e agarsiisuu isaa kan nuti hubannu dha.

Suuraa kanarraa waanti nuti hubachuu dandeenyu haadhi tokko mucaasheetiif jaalala isheen qabdudha kan nutti agarsiisaa jiru. Akkasumas walitti dhufeenya haadhaa fi ilmoo gidduu jiru kan nutti mul'isudha.

Suuraa kanarratti wanti nuti argaa jirru meeshaalee dha. Meeshaaleen kunis immoo meeshaalee biiroo keessaa yoo ta'u, akkuma nuti argaa jirru meeshaan kun kan irra taa'uudhaaf nama gargaaru, teessoon harka qabu kan jiru akkasumas minjaalli wanti adda addaa irra naqaman kan jiru dha.

Fakkiin kun kan nuti agarsisuu waa'ee gurgurtawwan qopheewwanitti. Kopheewwaan kunis akkuma arguu dandeenyutti kopheewwaan warra dubartootafi warra dhirootaa kan of keessatti qabate kan jiruudha. Gurgurtadhafis kan qopha'eedha.

Suuraa kana irratti kan argaa jirru, mucaa dhiiraa rifeensa isaa haala adda ta'een kan muratee jirudha. Haalli Kun immoo haala baayyee bareeda fi nama hawwatudha. Iddoo Kana irratti kan nuti argaa jirru, mataa isaa haala inni ittiin sirreeffatedha jechuudha.

Fakkii kana irratti kan nuti arginu, mana jireenyaati. Manni jireenyaa kunis immoo mana jireenyaa haala gaariidhaan miidhagffamee , dhagaa irraa hojjetame yoo ta'u akkasumas immoo balballi isaa balbala fuullee irraa hojjetamedha.

Suuraa kanarratti kan nuti arginu dubartii uffata haala gaariidhaan miidhagfameetoo hojjatamee jiru, hojii harkaa adda addaafi bifa adda addaatiin miidhagee jiru agarsiisudhaf Suuraa ka'aa jirtudha kan nutti agarsiisu.

Fakkii kanarratti kan nuti argaa jirru biiroo tokko keessadha. Biiroo kana keessatti biirroo kana keessatti hojjattoota adda addaa akka qabu akkasumas meeshaalee elektirooniksii biiroo kana keessatti kan argaman meeshaaleen kunimmoo kan namoonni irra taa'an akkasumas minjaalota adda addaa iddoo kanatti argamu.

Suuraa kana irraa waanti nuti arguu dandeenyu mana jireenyaati. Manni jireenyaa kunis haala gaariin miidhagfamee fi tolfamedha; meeshaalee ijaarsaaf gargaaran haala miidhagaadhaan faayamedha.

suuraa kanarratti kan nuti argaa jirru hordoftoonni amantaa Ortodoksii kan ta'an yeroo bahanii ayyaana qillee kabajaa jiranidha wajjiniin ibsaa qabsiisanii yeroo isaan ayyaanicha kabajaa jiranidha.

Asirratti kan nuti arginu namicha midhaan calleessaa jirudha. Kunis fakkiin kun namichi qotee bulaa ta'uu isaati kan nutti agarsiisu; sababiin isaas midhaan calleeffachaa jira jechuudha.

Suuraa kanarraa wanti nuti arguu dandeenyu, dhugaatii dhaa. Dhugaatiin kunis immoo, dhugaatii alkoolii of keessaa qabanii fi dhugaatii alkoolii irraa bilisa ta'anii dha kan nuti asitti argaa jirru. Akkuma arginu Ispiraayitiin alkoolii kan hin qabnee dha.

Fakkii kanarratti kan nuti argaa jirru meeshaa halluuwwan adda addaa manarratti dibuudhaaf nu gargaarudha. Meeshaan kunis dibduu halluuti.

Fakkii kanarratti kan nuti arginu namicha ATM fayyadamuudhaan baankii Daldala Oromiyaatirraa qarshii baasaa jirudha jechuudha iddoo kanarratti kan nuti arginu.

Fakkii kanarraatti kan argaa jirru cidha namoota lama gidduutti, gaggeefamaa jirudha. Cidhi kunisimmoo hordoftoota amantaa musliimaa gidduutti kan gaggeefamaa jirudha. Akkuma fakkii kanarraa hubachaa jirrutti isaanis gammadaniito kan jiranidha.

Suuraa kanarratti wanti nu argaa jirru loogoodha. Loogoon kunis loogoo biiroo aadaafi turizimii oromiyaati. Kan nutti agarsiisaa jiru, akka argaa jirru odaa ofirraa qabaa siiqqee qabaa. Muka ulee qaba.

Suurraa kanarratti kan nuti argaa jirru sirbituudha. Sirbituun kun uffata aadaa Baaleetiin faayyamtee sirbaaf kan baatee jirtuuu dha. Akkuma argaa jirru sirbi ishiin sirbaa jirtus sirba Baaleeti.

Suuraa kana irratti kan arginu nama meeshaa ijaarssatiif gargaramu kan akka shiboo xuqqeetoo qaba jirudha. shiboon kun immoo ijaarsa manoota gurguddaa keessatti kan nu gargaarudha jechuudha.

Suuraa kanarratti wanti nuti argaa jirru haadha sa'a elmaa jirtudha. Haadhi sa'a elmaa jirtu kunimmoo sa'ashii gaaditeet jirti akkuma arginuu miila miilasheerraa akkasumasimmoo jabbiin ishee haadha hodhaa akka isheen jirtudhaa jechuudha kan asirratti argaa jirru.

Suuraa kanarratti argaa kan jirru haala rifeensa haadholiinii fi dargaggoonni dubartoota ittiin tolfataniitoo jiranidha. Innis baayyee kan namatti toludha. Fakkeenyaaf kan haadholii kanaa yoo ilaalle baayyee kan babbareeduufi aadaa isaanidha.

Suuraa kanarratti wanti nuti arguu dandeenyu namoonni baay'een daawwannadhaaf yookiin bashannanaaf iddoo tokkorraa gara iddoo tokkootti imalaa akka jiranidha kan nutti agarsiisu. Akkuma argaa jirru geejjiba bishaanirraa fayyadamuudhaan bohaaraa kan jiranidha.

Fakkii irratti kan arginu kuni wanta midhaginaaf ta'u. Kana jechuun mana miidhaksuudhaaf, yeroo sagantooleen adda addaa jiran kan ta'udha. Akkuma argaa jirru wanti miidhagee jirun kun guyyaa dhalootaa kabajuudhaaf kan miidhagfamee jiru ta'uu isaa argina.

Suuraa kanarraa wanti nuti argaa jirru mana nyaataa ti. Manni nyaataa kun immoo akkuma beekkamu mana nyaataa nyaatota adda addaa qabuu fi mana nyaataa nama baay'ee hawwatu ta'uusaati akkuma fakkii kanarraa arginu.

Suuraa kanarratti wanti nuti arginaa jirru meeshaalee manaati. Akkuma argaa jirru fuuldura keenyatti kan argamu kun jabanaadha. Jabanaaan kun jabanaa bifa adda addaa fi gosa adda addaa fi wanta ammayyaawaan ta'een hojjatamee miidhagfamedha.

Suura kana irratti kan arginu dubartoota meeshaa miidhaginaa adda isaanii irratti godhatanii jiranidha. Meeshaan miidhaginaa Kunis dubartoota kan baay'ee bareechudha.

Fakkii kana irratti kan nuti argaa jirru, kitaaba barreessaa Abinnat Alamuu Olqabaan barraa'e ta'eetu mata dureen kitaaba kanaas immoo "warraaqsa bineeldootaa" kan jedhudha. Akkuma fakkii kana irratti argaa jirru, kan baay'ee namatti toluudha, dubbisaa.

Fakkii kanarratti kan nuti arginu meeshaa uffata hodhuudhaaf nu gargaaru waan hundaan gaariidhaan guuttatee jirudha kan nuti iddoo kanarratti arginu.

Suuraa kana irraa waanti nuti arguu dandeenyu dubartii faaya mormaa fi faaya addaatiin miidhagfamtee jirtudha. Faayi kunis caaccuu adda addaatii fi gosa adda addaatiin miidhagfamee kan jirudha.

Fakkiin kun kopheewwan dhiirotaa gosa adda addaatiin argamanidha. Isaanis jabina kan qabanii fi haala gaariidhaan kan irri jalli isaanii hojjatame yoo ta'u, kan agarsiisudha. Innis gogaarraa kan hojjatame ta'uu fi haala salphaadhaan kan argamudha.

Suurraa kana irratti kan nuti arginu meeshaa biiroo keessatti itti gargaaramnuu dha. Akkuma ilaalaa jirru meeshaa elektirooniksii kan ta'e minjaala kanarra taa'ee jiraa. Minjaalli kunis immoo minjaala baay'ee gaarii ta'uusaa fi mijataa ta'uusaatii jechuu dha kan nutti agarsiisu.

Kana irratti argaa kan jiruu mana nyataafi dhugaatti. Mana dhugaatti kana keessatti immoo bishaan samsameetu jiruu illee gurguramaa akka jiruu. Akkasumaas illee naannoo dhugaattiwwaan alkolii irra bilisa akka jiraan.

Asirratti argaa kan jirru mana nyaataa fi dhugaatii ta'uusaati kan nutti mul'isaa jiruu. Sababiin kana jechuu barbaadeef immoo dhugaatii alkoolii kan ta'e fuulduratti ba'eetoo mul'achaa kan jiruu dhaa. Manni kun....

Waanti nuti fakkiirratti argaa jirru kuni Ispoortii kan jedhamu yoo ta'u, namoonni jaalala waliif qaban ibsuudhaaf akkasumas tokkummaa isaanii ibsuudhaaf, wajjin jiraachuu isaanii ibsuudhaaf kan isaan bakka tokkotti walitti qabamaniitoo fiiganidha.

Suuraa kanarratti kan nuti arginu ijaarsa hidha guddicha Abbayyaati. Kan Beenishaangul Gumuz keessatti argamu jechuudha. Hidha kanarratti Itoophiyaanota baay'eetu irratti hirmaate jechuudha. Ibsaa adda addaa, humna adda addaa maddisiisuudhaaf kan nu gargaarudha.

Suuraa kanarratti waanti nuti arginu dhugaatiidha. Akkuma argamu dhugaatiin kun dhugaatii bifa gurraacha qabudha. Tilmaamuudhaaf immoo dhugaatiin kun dhugaatii lallaafaa peepsiidha natti fakkaata.

Suuraa kanarratti kan nuti argaa jirru 'Chaappaa' kan jedhamudha. Chaappaan kun yeroo wanta tokko mirkaneeffachuu barbaadame bakka tokkorraa qaama tokkorraa ta'uu isaa kan ittiin mirkaneeffamu.

Waanti nuti suuraa kana irratti arginu, mana jireenyaa yoo ta'u, manni jireenyaa Kun immoo mana jireenyaa naannoo baadiyyaatti argamudha. Akkaataa suuraa kana irratti arguu dandeenyutti manni jireenyaa kun immoo baadiyyaa keessatti kan argamu yoo ta'u, mana citaa jedhamaa jechuudha.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu shubbistoota dhaa. Shubbbistoonni kunis shubbisa naannoo Shawaa kan isaan shubbisaa jirani dhaa. Sababiin kana jechuu danda'eef immoo, uffanni isaan uffachaa jiran kun uffata gara naannoo Shawaatti dhiyaatuu dhaa jechuu dha.

Bakki nuti argaa jirru kun bakka bittaaf gurgurtaan adda addaa itti gaggeeffamudha. Akkuma arginu meeshaalee elektirooniksi baayyeen iddoo kana jira. Meeshaalee elektirooniksoota adda addaa bakka kanaa bituu dandeenya. Innis kanfaltii karaa adda addaatiin kaffaleetoo jechuudha.

Suuraa kanarratti akkuma arginu gidduu isaatti kubbaan jira. Akkasumas immoo marsamee kan jiru halluu adda addaatiin miidhagfamee jirudha. Inni kunis kan ibsu loogoodha. Loogoon kun loogoo kubbaa saaphanaa godina Shawaa Lixaati jechuudha.

Suuraa kanaa gadii irratti kan argamu nama bishaan meeshaa tokko keessaa gara kan biraatti dabarsaa jiruu dha. Innis simintoo bishaanicha waliin kan ittiin wal makaa jiruu dha.

Suuraa kana irratti wanti nuti arginu mana barumsaati. Mana barumsaa kana irratti ammoo bocoonni adda addaa tarreeffamanii jiru. Akkuma arginu qubeewwan dachaa ibsama isaanii wajjin asirratti tarreeffamanii kan argamanidha. Akkasumas lakkoofsonni kan jiranidha. Ijoolleedhaaf baay'ee barbaachisaadha.

Kanarratti kan nuti argaa jirru gurmii poolisootaati. Poolisoonni kunis immoo seera kabachiisuu akkamittiin akka danda'an yeroo wal-ga'ii gaggeessaa jiranidha kan nutti agarsiisu jechuudha.

Suuraa kanarratti kan nuti argaa jirru dibata dubartootaa miidhaginaaf hidhii isaanii irratti dibatanidha. Inni kunis immoo hidhiinsaanii miidhageetoo akka inni mul'atu kan taasisudha jechuudha.

Suuraa kanarratti wanti nuti argaa jirru namicha midhaan dhoofsisaa jirudha. Akkuma namicha arginu namichi kun qotiyyoowwanitti fayyadamuudhaan midhaansaa irra deemsisee dhoofsifachaa jira jechuudha . Kunimmoo wanta karaa aadaa ta'udha.

Fakkii kana irratti kan nuti arginu nyaata dhaa. Haaluma hubachuu dandeenyuun nyaanni kun nyaata dibataan affeellamee fi akkasumas daabboodhaan makameetoo dhiyaatu dhaa jech...

Suuraa kanarratti wanti nuti arginu qalama halluu adda addaatiin qophaa'eetoo jiru yoo ta’u, qalamni kunis barreeffamoota adda addaa barreessuuf akkasumas immoo fakkii adda addaa kaasneetoo ittiin miidhagsuudhaaf fayyadu.

Suura kana irratti wanti nuti argaa jirru namoota bittaafi gurgurtaa raawwachuudhaaf iddoo kanatti argaaman yoo ta'u, asuma irratti akkuma nuti argaa jirru nama nuugii gurraacha gingishaa jiruufi midhaan calleessaa jiranidha.

Suuraa kanarratti wanti nuti argaa jirru weellisaadha. Weellosaan kunis immoo sirba akkanni sirbaa jirudha kan nutti agarsiisaa jiru. Weellisaan kunis immoo weellisaa Oromoo beekamaadha jechuudha.

Fakkii kana irratti meeshaan nuti argaa jirru muka irraa kan hojjetamu ta'ee yeroo baay'ee sanduqa kana keessa uffanni kan ka'amu. Kitaabonni adda addaa illee kan keessaa naqamanidha jechuudha.

Uffanni nuti fakkii kana irratti argaa jirru uffata naannoo Harariitii dhaqaa too daawwadhaan jedha. uffata baay'ee bareedaa baay'ee namatti tolu uffata baay'ee nama hawwatuudhaa. Daawwannaadhafis kan ta'uudhaa garasa deemuudhaan akkasiin daawwattan uffaticha akka uffatta.

Akkuma argaa jirrua asirratti ijaarsi kun ijaarsa kennaa addaati . miidhakfameetoo ijaarramee fi daawwannaadhaf illee baay'ee kan namatti tolu kan nama hawatuudha namni ijaarsa kana ijaare nama kennaa addaa qabu ta'u qaba.

Suura kanarratti wanti nuti argaa jirru nyaatadha. Nyaanni kun immoo nyaata dinnichaa yoo ta'u, addaan kukkutamee ashaboon gubbaasaa irratti naqameetu nyaata nyaatamuudhaaf qophaa'eedha.

Suura argaa jiruu kana wanta hubachuu dandeenyu baankiin wagaagin jedhamu bilbila harkaa fayyadamuudhaan tajaajilota adda addaa akka inni dabarsuu danda'uudha. Fakkeenyaa mana barumsaatti kaffaltii raawachuu akka ittiin dandeenyu kan nu garagaarudha.

Akkuma fakkii kanarratti arginu, fakiin kun kan agarsiisuu messhaa yeroo barreefamoota adda addaa waraqaa irratti barreessinu waraqichi akka nu jalaa adda hin babaanee ittiin qabsiisuudhaaf nu gargaarudha.

katura kanarratti wanti nuti argaa jirru paarlaamaa keessatti namoonni walgayii yeroo ta'a jiraniidha akkuma argaa jirru tokko tokko isaanii walgayiidafanii too dhaggeeffachaa akkasaan jiraniida

Asirratti waanti nuti arginu, waantota mana keessatti itti fayyadamnu mi'eessitoota nyaataa addaa addaa kan akka barbarree akkasumas immoo midhaan dheedhii keessa akaawwii kan jedhamu Iddoo kanatti kan argaa jirru.

suuraa kana irratti akkuma argaa jirru elektirooniksii muka murtuu jedhamudha n kkuma argaa jirru namni kun elektirooniksii kana fayyadameetoo mukamuraa jiraa jechuudha kun immoo namaaf salphisaa jechuudha umna namaa yeroo kana elektirooniksiin baay'ee faayyida guddaa qaba.

Suuraa kana irratti wanti nuti argaa jirru nyaatadha. Nyaanni kunis ittoo adda addaa irraa kan hojjatamee jiruudha kan as irratti argaa jirru foon of keessa qaba, hanqaaquu yookiin buuphaa of keessaa qaba.

iddoo ganatti kan nuta argaa jirru misoomeetoo jiruudha kana jechuun akkuma argaa jirru biqiltoonni magariisa ta'aniitoo misoonfamanii too bakka tokkotti guguddachaa jiran kan agarsiisaa jiruudha kun immoo misoomaaf kan ta'u

Suuraa kana irratti waan nuti argaa jirru gosa nyaatati gosa nyaataa gurguramuudha. Inni kunis immoo gosa nyaataa kun nyaata haala ammayyaawa ta'en qophaa'e yeroo baay'ee daa'immoonni nyaatani.

gabara kanaarratti kanargaa jirru bifaa mayaawaa ta'een elektirooniksii hannan elmuudhaaf nu gargaaruudha elektirooniksiin kunis immoo yeroo gabaabaa keessatti aannaanota baay'ee elmuu akka dandeenyu ra

Fakkiin kun kan ibsu hooggantoonni garee siyaasaa Itoopiyaa wal gahii walii galaa kan isaan taasisa afagubaayota wajjin kan isaan taasisaa jiranidha. Namoonni kunis namoota paartiiwwan siyaasaa hooggananidha.

Suuraa kana irratti waan nuti argaa jirru dubartoota hodhaa hodhaa jiraniidha. Gurmuudhaan ta'anii to'ii wanti namatti tolu immoo hodhaan isaanii haallu addaa addaatiin midheegafamee bifa adda addaa qabaatetoo kan hodhamaatoo jiruudha.

Suurraa kanirratti wantuunuti ilaallu meeshaa miidhagnaaf dubartoonni murmasaan irratti uffataniidha. Kunis immoo akka kennaa ta'etti namootarraa namootaatti kan kennamudha jechuudha.

fakkiin kun kan agarsiisu loogoo kubbaa miilaa ta'uusa kan agarsiisuudha innis kan bakka bu'uu federeeshinii kubbaa miilaa kobodiyaaniidhaa isaan kunis walitti dhufuudhaan kan isaan waa'ee kubbaa

arkiant argaa i logoon kunis logoo yuunivarsitii arsii ibsuudhaaf jechuudha akkuma argaa jirru loogoo kanarratti karaa mirraa fi bitaatiin

wanti isin amma fakkiikan arratti argaajitaan iaaadha kitaabni kunis barreessaa addi isaa lamaayyootiin kan barreessamyoo ta'u maqaan isaa fiqiraska maqaatora jedhamaachuudha kitaaba kana dubbisaa baa'eek namatti toola

wanti nutii fakkii irratti argaa jirru kun nyaataadha nyaanni kunis immoo aadaa itoophiyaa keessatti baay'ee kan beekamuu fi kan baay'ee jaalatamuudha maqaan isaas foon lukkuu jedhama foon lukkuu kun ittoo ta'ee too kan hanqaaqu wajjiin godhamee nyaatamuudha

wanti nuti fakkii kana irratti argaa jirru konkolaataadha. konkolaataan kunis konkolaataa manaa yoo ta'u namoota iddoodha gara iddoo biraatti fudheetoo geejabsiisuudhaaf kan gargaaruudha. namoonnis haala salphaadhaan geejibuu barbaadan gara bakka biraatti konkolaataa kanatti fayyadamu.

Suura kana irratti namni nuti ilaala jirru dura bu'aa waldaa ortodoksii Itoophiyaa kan ta'anii fi abbaa kabajamaa, jaalatamaa kan ta'aniidha jechuudha kan nuti argaatoo jirru

Fakkii irratti arginu kun, dhagaa buraatii. Dhagaan bu'uuraa kunis kan kaawwame kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa Pireezidaantii duraanii naannoo Oromiyaa yoo ta'u, dhagaan bu'uuraa kunis, Waldaa Aksiyoonaa ijaarsa walaabutiif kan kaawamedhaa jechuudha.

fakkiin kun kanduta garsiisu namoota seeraa tiraafikaa kabachisaandha isaani kbaitti qabamasitti wantaa 1kk mariachuuhfdh

Kana irratti namni nuti argaa jirru bulchaa biyya Itoopiyaa kan ta'an mummicha ministeeraa Dr. Abiyyi Ahmadiidha. Isaanis haasaa kan taasisaa jiranii fi nama kabajamaa biyya keenya haala gaariidhaan bulchaa jiraniidha.

suura kanarraa wanti nuta arginu dubartii shumburaa arkatti qabatteetoo nyaachuudhaaf qophoofteedha shiinis jireenyishiin hawaasummaa ishee hojjiin qabdu kan namatti tulu ta'usaa argina akkuma fuula ishee rra gammachuunare

Fakkii kana irratti ken nuti arginu loogoo baankii daashinidha. loogoon kunis loogoo halluu adii fi cuquliisaa qabuudha. Akkuma arginu fakkii kana irratti maqasiin jira fakkaata.

kai faki kan irratti argaa jirru dibata difeensa daayimmaniitiif gargaaruudhaa kunis kan godhu difeensa daayimman keenyaa aalaa gaaliin akka guddaatu akka qabamu akkasumas immoo caccabu mataalee kan olchuudha dibanni kun dibata faay'ee gaalii cajechua jiru

Fakkii kanarratti kan nuti arginuu, bittaa fi gurgurtaa namoota gidduutti gaggeeffamaa jiruudha. Kunis iddoon isaa iddoo bittaa fi gurgurtattaan itti gaggeefamuudha jechuudha.

Fakkii kana irratti wanti nuti argaa jirru akkuma argaa jirru garii poolisoo ta'aniitoo walgayii taa'aa kan jiraniidha akkuma argaa jirru walgayiidhaan geggeessanii tokko akka dubbachaa jiru iddoo kanarratti.

suuraa kanaarratti wanti nuti argaa jirru uleewwan kun uleewwan abbaa gaadaa akkasuma isaan siinqee dargaggoonni oromoo yeroo iddoo tokkoo gara bakka biraatti deeman itti gargaaramaniidha.

suuraa kana irraa waanti nuti arguu dadeenyuu meeshaa barnootaaf gargaaran kan akka kaalkuleetaraa akkasumas immoo bilbilaafaa chaarjeeriisaa wajjiin kan jiru.

Kana irratti wanti nuti arguu dandeenyu, karaalee boca addaa addaa fi haala addaa addaatiin ijaarramanii jiran, kan nutti agarsiisaniidha. Kun immoo konkolaattonnii fi namoonni haala isaanitti toluun akka isaan irra geejibaan kan godhuudha.

fakkiikan irratti kan nuti arginu namoota ilillii haala gaariidhaan tolchanii bareechanii too gurgurtaadhaaf dhi'eessuudhaaf qophaa'anne kan nuti agarsiisuudha

Suura kana irratti kan nuti ilaalaa jirru xiyyaaradha. Xiyyaarri meeshaa geejibaa qilleensa irraa ta'uudhaan kan beekamuta'uu, namoota biyya tokkoo gara biyya biraatti geessuudhaaf kan fayyaduudha. Xiyyaarri kunis xiyyaara biyya Ameerikaati.

fakkii kan irratti kan nuti arginu kophee dha kopheen kunis kophee yeroo kana addunyaa irratti iddoo guddaa qabaatu ta'ee too maqaan isaas maqaa ool istaar jedhamu kan qabatee jirudha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

Suraa kana irratti wanti nuti arginu mana nyaataa fi dhugaati seen taraal jedhamudha kootaatoo nyaadaa kootaa dhugaa siniin jechuu barbaarra arferra nuti siniikoo nus arfirraa gaariifi affeerraa kabajamaadha jechuudha.

Suuraa kan irratti wanti nuti argaa jirru ililliidha. Ililiin kun immoo bifa magariisaa kan qabuu fi midhagaa kan ta'eedha. Ililliin namoota biratti baay'ee kan jaalatamuu fi halluu keelloo kan qabuudha.

suurraa kanaa kan argino mucaa dhiiraa miuffata miidhakfameetoo uffata kana agarsiisuudhaaf uffata haadaa naannoo walloo uffateetoo kan jiruudhaan dhufanni kunis baay'ee kan rraa miidhaageetoo jiru agarsiisaatitti aqqobaadha

fakkii argaa jirrarra akkuma laaluu dandeenyu gamoo kana irra bakka geemiinitti taphatamu biraayt kan jedhamu fi akkasumas mana nyaata fi dhugaatii kan ta'e sawla sa'u kan jedhamuudhaa dhuftaniitoo itti bashannanuus dandeessa

Suuraa kana irratti akkuma jiru dubartii uffata jirbiirraa faayameen akkasumas gosa adda addaatiin faayameen midheegfamtee too jirtuudha. Kan nuti argaa jirru dubartiin kunis uffata kan akkan agarsiisa jirtuudha.

tuurraa kanarratti kannuta argaa jirru iaarsa anaatiif meeshaa ijaarsa manaatiif gargaaruu ta'ee too maqaan isaas qorqorroo kan jedhamudha qorqorroon kun immoo alluu diimaatiin miidheekkamee tookaan qophaayoo ta'u yeroo kana baa'inaan namoonni kan itti fayyadamaa jilaniidha

Suura kanarratti kannuti argaa jirru gaaree taphatoota kubbaa miilaa walaayitaa diichaatii isaanis qinda'aniitoo suura kan irratti walii walii isaaniitiin kan ka'aa jiraniidha.

Beeksisadha. Wanti nuti fakkii kanarraatti argaa jirru. beeksisni kunis kan taasifame barattoota yuuniversiitii Mattuutitti barnoota isaanii ganna hordofaniif akka isaan barnoota bonaaf baratanii barachuudhaaf galmee jalqabaniif kan isaan bahee.

fakkii kana irratti wantin ani argu dubartii mana nyaataa fi mana dhugaatii keessatti teessetoo buna daffisaa jirtuudha akkuma fakkii kana irraa laalaa jirrutti bunni daffaa jiraa jechuudha

suuraa kan irratti wanti nuti argaa jirru suuraa meeshaa mana keessaa qabatee jiruudha akkuma argaa jirru teessoo arka qabuudha teessoon kuni irra taa'uudhaafis kan nu gargaaruudha.

Fakkii kana irratti wanti nuti argaa jiran namoota godaansaaf biyya tokko irraa gara biyya tokkootti godaanudhaaf qopha'aniidha kan fakkaatu akkuma fakkii kanarraa ilaalu dandeenyutti baay'iini dhiirotaa godaanuudhaaf qopha'anii baay'eedha iddoo kan irratti kani ilaallu.

Kanarra wantu nuti argaa jirru meeshaa mana keessattoo kan iddoo adda addaatti fayyadamnu ta'ee too wantoota garaa tarree tarreedhaan irra tartiibeessuu akka dandeenyuf kannu gargaaruu gubbaadha hanga jalaati yookan jala hanga gubbaatti mi'oota irra naquu akka dandeenyuu kannu dandeessisudha.

Suura kana irratti kan nuti argaa jirru, hordoftoota amantaa ortodooksiiti. Akkuma nuti ilaalaa jirru, isaanis immoo yeroo waaqa isaanii galateeffachaa yookin waaqeffachaa jiran kan nutti agarsiisuudha.

suuraa kan irratti wanti nuta argaa jirru biqiltoota adda addaatii akkuma laalaa jirru biqiltoonni kun immoo naannoo tokko miidhaksuudhaaf yookaan bareechuudhaaf kan gargaaranii akkasumas immoo aalaa qilleensaa mijataa illee akka qabaannu kan taa'isaniidha

Fakkii kana irraa akkuma hubachuu dandeenyu namoota hojii iddoo zaayita makiinaa itti waraabamu hojjataniidha. Fakkii kan irra hubachuu dandeenya. Makiinoonni yeroo zaayitaa isaanii xumuraan zaayita isaanii guutachuudhaaf dhaabbatu.

suuraa kanarratti wanti nuti argaa jirru mana nyaataa fi dhugaatidha akkuma ilaalaa jirrutti mana nyaata fi dhugaati kana keessatti bunni danfaa akka jiruudha buna danfee immoo wantootaa buna dhufuu dura dhihaatanii in faayamu jiruudha.

suuraa kanarratti kan nuta argaa jirru uffata aala adda ta'een midheekfamee to'o hojjetamedhaa kuma argaa jirru uffanni kun immoo agarsiisaaf kan qophaa'e fi allin ittiin hojjetame irree kan nama waarsiu fita namatti tur'e

kana irratti kan nuti argaa jirru hordoftoota amantaa kiristaanaa ta'anii yeroo waaqaa isaanii waldaa keessatti tokkummaadhaan ta'anii osoo waaliin kadhataa jiraniiti kan nutti agarsiisaa jiruu

suuraa kana irratti wanti nui argaa jirru boca haannollee kan qabatee fi iddosaa iddoo haannollee kan jedhamuudha kunis immoo kan nutti agarsiisu seenaa bara durii raawwatamedha armi kutamuu isaa arki akkasumas kutamuusaa kan mul'isu

Fkkii kan irratti kan argaa jirru dibata guddaa dubartoonni itti miidhaguudhaaf dibatan. Akkasumas immoo saamunaa ilkaan keenya ittiin qulqulleeffachuudhaaf nuti itti gargaaramnudhaa .

Fakkii kanarratti kan nuti arginu meeshadhaa. Meeshaan kunisii meeshaa biirootii. Akkuma arguu dandeenyu duubasaarratti teessuma namni irra taa'u jiraa. akkasumas immoo hojiidhaf kan gargaaru fuuldurasaa jira.

Suuraa kana irratti wanti nuti argaa jirru Safartuudha. Safartuun kun immoo yeroo ijaarsa adda addaa hojjechuudhaaf itti gargaaramnu kan nuti itti fayyadamnudha. Akkasumas immoo haalluuwwaan mana keenya miidhakfachuudhaaf nu gargaaranillee iddoo kanarra jiru.

suuraa kanarratti kan nuti argaa jirru maashinaadha maashinni kunis immoo qilleensa mana keessatti to'achuudhaaf elektirooniksiidhaan midheeffamee fi karaa elektiriikii kan hin hojjetu dha

aanratti waanti masa argaa jiru nyaata dha nyaanniikunis nyaata gosaadda addaa jira akkuma argaa jiru daaboon jira akkasumas warqeerraa yeroo kana tokhaaniitoo kan nyaataan qaama namaatif gaarii kan jedhaan iddoo kana racha rgudenaa isakkana malee nyaata gosaaddaaddaa jiraa nyaata dhahaada

waan nuti fakkii kanarratti argaa jirru naannoo kanatti biqiltuun haala akkamittiin dhaabamee ta'u akka jiruudha naannoo kanarra biqiltuu adda addaa jirma isaatti lafnisaa magariisaa ta'uudha. biqiltuun mul'atu kun shankoora jedhama.

Suuraa kanarratti kan nuti argaa jirru dhugaatiidha. Dhugaatiin kunis dhugaatii alkoolii jedhama. Dhugaatiin alkoolii kunis dhugaatii ammayyaa ta'eetoo kan mi'oota akkanaa kana keessatti naqamanii jiranidha jechuudha.

suura kanarratti wanti nuti argaa jirru shubbistootaadha shubbistoonni kunis immoo shubbisaa akka jiraniidha .shubbisni isaan shubbisa jiranis immoo aadaa naannoo mattuutii uffannaa isaan irraa akkuma hubachuu dandeenyutti.

Waan nuti fakkii kan irratti argaa jirru nyaatadha. Nyaanni kunis gosa sadiin kan qophaa'edha. Akkuma beekamu buddeen inni jala jiru, buddeen xaafii diimaati. Buddeen xaafii diimaa ammoo fayyaa namaatiif baay'ee kan gaarii ta'eetu barbaachisudha. Sababin isaas ayiranii of keessa qaba.

Suuraa kan irratti namoonni argaa jirru kun nama uffataa aadaa oromoo wallaggaatiin miidhakfamtee uffata sana gara addunyaatti beeksisuudhaaf uffattee qophooftee jirtuudha.

Fakkii kana irraa kan nuti arguu dandeenyu, meeshaalee manaadhaa. Isaanis teessowwan hirkoo qaban kan irra ta'uudhaaf gargaaran ta'ee haalaa ammayyaawa ta'ee bareeffamaniitoo kan hojjataman akkasumas immoo minjaalaa arguu dandeenya, teessoowwan kana gidduu kan ta'e.

suura kana irratti waan nuti arginu manni Itiyopostaa jedhamu manni poostaa iddoo kanatti kan argamu . Bakki innitti argamus immoo aratikiiloo irra ta'uu isaatii wanti nuti arguu dandeenyu.

fakkiin kun loogoodha akkuma nuti yarguu dandeenyutti loogoon kunis kan bakkabu garee kubbaa miilaa magaala walqixxee ta'usaatii jechuudha kan nuti as irratti agarru.

Meeshaan kun meeshaa mana keessaa yoo ta'u, meeshaa uffata miicuudhaaf nu gargaaru dhaa. Meeshaan kunis immoo humna namootaa kan salphisuu dhaa uffata yeroo miicuudhaaf itti gargaaramnuu.

Suuraa kanarratti kan nuti ilaallu saamunaa dhangala'aa kan daa'imoonni mataa isaanii ittiin miiccatan ta'ee, kan inni gargaarus haala gaariidhaan xurii mataasaanii keessa jiru qulqulleessuuf kan gargaarudha.

atu arifi namadhaaasirratti arriin kun geejjibaaf kand gargaartoo ta'u namichi kun arrii kana midhaan 5 irratti fa'eetoo iddoo tokko gadoobiraatti akka inni socho ajiiru dha'achu akkan gara

Dura kanarratti kan argaa jirru kopheedha. akkuma hubachuu dandeenyutti kopheen kun kophee dhiirotaa fakkaataa kopheen kunis immoo kophee jabinaa qabuu fi haala gaariidhaan ufffatoota adda addaa wajjiin uffatamuu danda'u.

fakkii kan irratti kan nuti argaa jirru kuduraaledhaa kuduraaleen kun immoo nuti dhibee adda addaatiin qaamni keenya akkan isaa xilafneef irraachisuudhaaf kandu gargaa dandhaa fakkiinyafasirratti kunna argaa jiru kan akkatmaatimaa jiraa qaaraa jiraa goommanaa jiraa akkasumas immoo dinichi jiraa isaan kun humdinuu qaamakeenyaaf ni fayyea

Wanti fakkiirratti arginu kun meeshaa elektirooniksii ta'e haala bubbee to’achuudhaaf kan gargaara yoo ta'u maqaan isaas windiveenii kan jedhamudha. bubbeen iddoo tokkotti yeroo dhufu kan haalli-qilleessaa baay'ee bubbisoota kan ittiin to'achuudhaaf dalaga.

Kanarratti kan irratti kan nuti argaa jirru dubartii uffataa aadaa naannoo baaleetiin miidheekfamtee faayyamtee jirtuudha haaluma arginuu kanaan uffanni kun baay'ee kan isheerraa miidhagee jiruu fi bareedee jiru akkasuma immoo aadaa biyya ishee kan calaqqisiisudha

Fakkiin kana irratti kan nuti arguu dandeenyu dubartooni naannoo Tigiraay uffata isaanii haala gaariidhaan uffataniitoo aadaa isaanii yeroo isaanii sirbaan akkaataa kabajaataa jiran kan nutti agarsiisudha.

fakkii kan irratti kan nuti arginu isa bara durii abboonni keenya amaarrabii furrii jedhanii tootti fayyadaman bifaaratii fi ammayaa ta'een maqaa sooftii jedhamu qabatee too kan dhufedha innis gotoota sooftitii jechuudha kanrratti kan nuti arginu.

fakkii kana irratti waan nuti argaa jirru fuduraaleen daakamanii yookan immoo bishaan wajjiin walitti makamuudhaan akkasumas wanta adda addaatti dabaluudhaan dhugaatidhaaf yookaan akka nyaatatti kan nu gargaaraniidha.

kanarratti wantoota nuti argaa jirru waldaa dubartoota shamaran oromoo yuunaayitid kingidam jiran rakkoo dubartoota raga'aa jiran falmachaa akkasaan jiraniidha komii qabanis dhi'eeffachaa akkasaan jiraha kana gara.

akkuma argaa jirru dargaggoon kun aalata gaariidhaan dhufata hammayaawatee agarsiisuudhaaf yookan immoo suura ka'uudhaan aalaa in keessa jiru agarsiisaa

aicutunif baaca haraawwancii jeramraa harri wancii suun immoo kennaa namoota kennameen miidheesameesoo foltameesoo kan jiruuti kanitti ubbaashannanan

wanti fakkii kan irratti argaa jirru saanduqa filannooti. akkuma beekamu yeroo filannoo namoonni garresiyaasaa barbaadan keessaa nama barbaadan filachuudhaaf kan isaan filannoodhaaf itti fayyadamaniidha. waraqaa kanaadha kan agarsisan.

Fakkiin kun kan nutti agarsiisuu fuduraalee dhaa. Fuduraaleen kunis gurgurtaadhaaf kan qophaa'ani dhaa. Fuduraaleen kunis fuduraa akka muuziifaa iddoo kanarratti mul'achaa jira.

wanti fakkii kan irratti nuti arginu ijaarsa karaawwaniif akkasumas immoo karaawwan margaa fi biqiltoota adda addaatin midheekfamanii too jiran kanutti agarsiisuudha

suurraa kana irratti wantu nitargaa jirru kitaabota adda addaa akkasumas immoo xwantota adda addaa qabatanii too jiraniidha kanas irratti nutagarsiisaa jiru kitaabonnii fi gaazixaawwan odoo adda adda drageeffachuuf baay'ee nama ka

Suura kanarratti kan nuti argaa jirru nama guddaa mataasaa murachaa jiruudha innis kan inni murachaa jiruu karaa mana keessa namatu isaaf muraa jira jechuudha mataasaa.

Bakki nuti argaa jirru kun iddoo bashannanaati. Iddoo bashannanaa kana keessatti akkuma arginu iddoon bashannanaa kun bishaan qarqara yoo ta'u bishaan irras akkasumas qarqara isaa teenyee qilleensa mijaawaa fudhachuu dandeenya jechuudha.

suuraa kanirratti wanti nuti argaa jirru barsiisotaa fi barattoota ku0a nuti ilaalaa jirru barsiisaa biyaalaa kan ta'an barattoota kana barsiisaa akkasaan jiraan kan nutubachaa jirruudha jechuudha

Suuraa kana irratti kan argaa jirru, mi'oota biroo keessatti yookiin iddoo adda addaatti itti gargaaramudhaAakkuma argaa jirru, teessoon kun teessoo dugda keenyatti irkifanneellee taa'uudhaa dandeenyudha.

Fakkii kanarratti kan nuti arginu namoota irreecha deemuudhaaf qophaa'anii jirani dhaa. Akkuma arginu marga harkatti qabatanii akkasumas immoo mataa isaanii haala gaariitiin bareechatanii tolfataniitoo akka umurii isaaniitti miidhaganii ba'an.

meeshaan nutaasiratti argaa jirru kun meeshaa mana keessatti yookaan biiroo keessatti itti fayyadamnuudha wantii nuti asirratti argaa jirru kun immoo minjaaladhaa minjaalli kun immoo wanta adda addaa irra keenyatoo itti fayyadamuudhaaf kan nu gargaarudha

Uffanni kun uffata aadaa ta'eetoo kan haala ammayaawaa ta'een hojjatamedha. Innis kan hojjetame jirbii fi akkasumas bareechitoota adda addaatiin faayyamuudhaan kan hojjatameedha.

Suurraa kanarratti wanti nuta ilaalaa jirru mana uffataatti kana irratti akkuma argaa jirtan uffattoota naannoo adda addaa haala ammayaawwa ta'een miidheegfamee fi gurgurtaaf kan dhihaate dha.

kan suuraa kana irratti waan nuti arginu buufata fayyaa naannoo finfinneetti argamu ta'ee too bakka jaarmeedaatti kan argamuu fi kunis immoo iddoo kanatti dhufamee too akka yaallamu kan ibsuudha

Wanti nuti fakkiirratti argaa jirru kun meeshaa araqeen ittiin baafammuudha. akkuma argaa jirru ubboon ibiddarra taa'etu jira meeshaaleen kun maqaa adda adda qaban yoo ta'an araqee baasuudhaaf kan nuti itti gargaaramuudha.

Suuraa kana irratti wanti nuti arguu dandeenyu dubartii jirbii foo'a jirtuudha kan nuti argaa jirru. Jirbiin akkuma beekamu Itoophiyaa keessatti bakka guddaa kan qabuu fi mi'a, uffata ulfinaa ta'e irraa hojjechuudhaaf kan gargaaruudha.

Suura kanarraa wanti nuti arguu dandeenyu balaa tasaa ta'e kan uumame ta'uu isaatii . Balaan kunis konkolaatonni lama walitti bu'uudhaan balaa uumuu isaaniitii kan iddoo kanatti argaa jiru akkuma argaa jirru makiinaa inni tokko caccabuusaati.

Suuraa kana irratti wanti nuti argaa jirru mukeenidha. Biqiltootaa jechuudha biqiltuun kun akkuma argaa jirru biqiltuu raammoon nyaatee too guggubeedha akkumanutti mul'achaa runnaa guddi nagaarii keessaa kan hin jirre ta'a.

Suuraa kan irratti wanti nuti argaa jirru guyyaa yaadannoo guyyaadhaloota gooftaa keenya yesus kristoos kanitti kabajamu ta'u isaatii jechuudhannaa ayyaanni kun ayyaana guddaa fi kabajamaa kan ta'eedha.

Suuraa kana irraa wanti nuti hubachuu dandeenyu, isaan kun shubbistoota akka ta'aniidha. Sababiin kana jedheef immoo, shubbisatti waan jiraniifidha. Akkuma beekamu, shubbisni isaan shubbisaa jiran kun shubbisa naannoo Shawaati. Sababni isaas, uffanni isaan uffatan uffata aadaa naannoo Shawaa waan ta'eef.

Waanti fakkii kana irratti argaa jirru wantoota gurgurtaadhaaf kopha'aaniidha. Isaanis mi'eessitoota nyaataa kan ta'an yoo ta'u dheedhii isaanii fi akkasumas daakkamaan isaanii kan iddoo kanatti arginuudhaa. Namoonni barbaadan haala salphaan bitanii itti gargaaramuu danda'u.

wanti fakkii kan irratti argaa jirru namoota ilillii harka isaanitti qabatanii too gara waan tokko waaqeffachuutti deema jiraniidha. Gara irreechaa ta'uu, danda'a gara mana tokko ta'uu danda'a aada isaanii muldhisuudhaaf ba'anii too kan jiranidha.

Suuraa kana irratti kan nuti arginu meeshaa bunni itti danfuu kan supheerraa hojjetamu jabanaa kan jedhamudha. Meeshan kun buna itti danfifachuudhaaf kan nama gargaaruudhaa. Yeroo baay'ee kabaja kan qabuudhaa sababni isaas namoonni baay'een itti fayyadamu.

Suura kana irratti waanti nuti argaa jirru konkolaattota akkasumas Doqdoqqeewwan dhaabatanii itoo jiraniidha. Sababbiin isaa immoo Zayitni isaan ittiin deeman dhumuu isaa irraa kan ka'edha. Akkuma argaa jirru.

Suurri kun kan nuuti agarsiisu weellisaa ta'usaatii akkuma arginuu weellisaa kana dubaa ammoo weellisichi fardaa dubasaarratti argaatu jirranaa weelisaa oromoo ta'uu isaatii jechudha kan nutti agarsiisu.

fakkiin kun kan ibsu mana gurgurtaa meeshaalee konkolaataan itti geggeedaraman yoo ta'uu asiirrattis kan nuti argaa jirruu akka meshaalee konkolaataan bakkeetti gurguramudhaa jechuudha.

fakkiikan irratti kan nuti arginu miidhaksitoota gosaaddaaddaatiidha isaan kunis manneennota cidhaawwan akkasumas immoo eeboo gargaraatti taa'effaa miidhaksuudhaaf kan gargaaraniidha

Wanti faaya fakkiirratti argaa jirtaan kun faaya caaccuudhaan faayameetoo morma irratti godhametoo ta'u yeroo baay'ee yeroo uffata aadaa naannoo arsii faana kan nuti kaawwannuudha.

Fakkii kana irratti kan nuti arginu biqiltoonni kunis biqiltoota midhaginaa yoo ta'an akkuma fakkii kan irraa arguu dandeenyutti ililliin kun immoo iliillii gosa keelloo kan baasu ta'u isaa hubachuu dandeenya.

Suuraa kanarratti wanti nutargaa jirru dhugaatiidha dhugaatin kunis dhugaatii alkoolii of keessa qabu ta'e maqaansaa qidus gorgis biiraa kan jedhamudha yeroo baa'ee namoonni kan dhuganiidha.

Fakkiin nuti argaa jirru kun bilbila warri garee ittisa biyyaa itti fayyadamanidha. Walii walii isaaniitiif yeroo wal quunnamuu barbaadan sagaleedhaan kan itti fayyadamanidha.

Suuraa kanarraa wanti nuti hubachuu dandeenyu nama bara dhaloota isaa kabajuudhaaf mana isaa wantota adda addaatiin miidhakfateetee jirudha. Kan nuti argaa jirruu wantota adda addaatti fayyadamuudhaan mana miidhegfamee jiru.

fakkii kana irratti kan nuti arginu weellisaa oromoo kan ta'e weellisaan kunis sirba kaarrayyuu akka inni sirbaa jiruudha. kan nuti arguu dandeenyu sababiin isaas haala uffannaa aadaa irraa hubachuu dandeenya.

kanirratti wanti nuti arguu dandeenyu dubartii uffata naannoo uummatoota kibbaatiin faayyantee miidhagdee jirtuu fi uffata kana immoo gara namoota biraatti kan addunyaatti beeksisaa jirtuudha.

Suuraa kanarraa waan nuti argaa jirru maatiiwwan gammachuudhaan tokkummaadhaan waliigalteedhaan jiraataniidha. Maatiin kunis immoo jaalala walii qaban ibsuudhaaf suuraa erga takkaa kan waliin ka'an jiraniidha.

fakkii kan irratti nut argaa kan jirru burruusa kan jedhamoo ta'u burrusni kunis kan nugargaarru gero manneen adda addaa ijaarru mismaaraa qorqoorroo irratti akkasumas wanto adda addaa irratti mismaaraa rukutuudhaaf kannugargaarudha

Fakkii kana irratti kan nuti arginu dubartoota hordoftoota waldaa Ortodoksii kan ta'an; Waldaa kiristaanaa isaanii dhaqaniitoo yeroo ibsaa ibsan agarsisa.

Suuraan kun kan nutti agarsiisu gosoota aannanii ta'anii yeroo kana bifa ammayyaatiin qopheeffamanii yoo qodaa keessatti gurguramaniidha.

Fakkii kanarratti kan nuti arginu, amantoota Waldaa Kiristaanaa Pirootestaantii ta'aniidha. Isaanis yeroo kanatti Waaqa isaanii faarfannaadhaan waaqeffachaa akka jiran kan agarsiisuudha.

suuraa kan irratti wanti nuti argaa jirru bineeldadha. bineeldi kun immoo gosa allaattii keessaa tokko kan taatee fi gosa sinbirroota keessa illee tokko kan taatee fi baay'ee miidhagduudha akkuma argaa jirru kun halluun ishii baay'ee kan nama hawwate

Fakkirratti wanta argaa jirru kun namoonni ba'anii too yeroo tokkummaadhaan naannoo karaa konkolaataan irra deemu kan qulkulleessaa jiraniidha. Kunis kan nuu bachiisu immoo tokkummaan akkamii namoota gidduu akka jiruudha jechuudha walgargaarsa.

Suuraa kanirratti wanti nuti argaa jirru meeshaa ifaa kennuudhaaf gargaaruu fi mana keessatti kanutti fayyadamnu maqaan isaallee ibsaa jedhamudha. Ibsaan kun baay'ee kan jireenya namaa keessattitti fayyadamanuudha.

Suuraa kanaa irratti wantonni nuti argaa jirru meeshaalee mana keessa akkasumas biiroo keessatti itti gargaaramnudha. Meeshaan kun immoo wantoota adda addaa keessa kaa'uudhaaf keessa keessa isaaniitti isaan saanduqoota isaan qabaniidha. Akkasumas gubbaatammuu wantoota adda addaa irraa kaa'uudhaaf kan fayyada.

Fakkii kanarraatti kan nuti arginuu bineensa caakkaatii. innis maqaansaa bosonuu kan jedhamu yoo ta'u, bosonu kanis dhalaafi kormaasaati iddoo kanarratti kan nuti arguu dandeenyuu.

ani nuti bakkii kan aarratti argaa jirru namoonni uffata haadaa romoboranaa uffachuudhaan agarsiisaaf kan qophaanidhaa akkuma argaa jirruu baay'ee babbareeduu baay'ee namatti toluu aada usaanis immoo beeksitaatu jiruu jechuudha karaa addatee fi amma yaawate

bakki nuti argaa jirru kun mana nyaataa fi dhugaatii yoo ta'u akkuma argaa jirru nyaanni fi dhugaatiin addaa addaa mana kana keessa jira. Manni isaallee baay'ee miidhagaa fi bareedaadha. seenaniitoo yeroo itti nyaataan kan baay'ee nama hawwatudha.

suura kanarratti wanti nuti argaa jirru suura mana citaa haala gaarii miidheeksameeto jiruudha manni kunis immoo mana jireenyaa ta'ee nannoo adda addaatti kan fayyaaduudhaa .

suura kanaarraa wanti nuti arguu dandeenyu dhugaatidhaa. Dhugaatiin kunis dhugaatii alkoolii irraa bilisa ta'anii fi lallaafaa kan jedhamanidhaa. Akkuma argaa jirru gosaa lallaafa keessaa miriindaa kan jedhullee as keessa jira.

Suuraan kun akka ibsutti iddoo kanatti kan argaa jirru mana konkolaataa mi'ootni konkolaataa itti gageedaramanidha. Mana kanatti dhuftanii otoo warri konkolaataa qabdaan mi'oota konkolaataa keessanii bitachuu dandeessu.

bakkintti surakanamitti argaa jirru giddugala aada urumuu magaalaa salaalitti argamudha giddugala kana keessatti mishaalii aada urumuu ta'an uffatnaalii adda addaa kan dorumuu ta'an kan argamudha

fakkii kana irratti kun nuti arguu dandeenyu taappellaa beeksisaa mana fayyaa yookiin kiliinika jalqabaa saamirnaat jedhamu beeksisuudhaaf ba'eedha jechuudha.

Kanaarratti wanti nuti argaa jirru meeshaa konkolaataa yeroo kana lafa qotuudhaaf akkasumas illee midhaan calleessuudhaaf bifa ammayyaa ta'een qophaayee argamudha.

Suuraa kanarratti wanti an argaa jiru re'oota dhaa. Re'oonni kun beeylada manaa keessaa tokko kan ta'anii dhaa. Isaanis namatti madaqaniitoo kan jiraatanii. Akkasumas kan horuu danda'ani dhaa. Kan nyaataafis ta'ani dha.

suuraa kanarraa wanti nuta argaa jirru bakki kun laabraatoorii kan jedhamu yoo ta'u barnoota yeroo barannu qaaman dhufneekoo bakka nutitti barnoota barannisun hojiirratti olchinuudha

bakki nuti argaa jirru kun bakka naannoo uumamaatiin miil eekfaameetoo jiruudha iddoo kanatti magariisummaan bishaan isaa daawwiidhaaf kan namatti toluu fi itti boqachuudhaaf illee jireenyoo fi aariffachuudhaaf illee eddoo namatti

kanarra wanti nutaarguu dandeenyu misoossonni fannoo diimaa kan ta'an hawaasaaf tajaajila adda addaa kennuudhaaf iddoo kanatti kan dhufaniidhaa isaaniis gargaarsaaf kan qob

Suuraa kanaarraa wanti nuti arguu dandeenyu dubartii faaya mormaatiin faayyamteeto jirtuudha. faayi kun faaya baay'ee bareedaa ta'eefi aadaa biyya tokko akkasumaas hawwaasummaaf jireenya biyya tokko kan ibsudha

fakkii kanaraa kan nuti namicha makiina keessa taa'uuf namichi seera kabachiisaan tokko yeroo makiinaan tokk iddoo tookko gadhiisee deemu waan inni fudhatee deemu kan kennaafi jirudha.

suuraa kanairratti waan nuti arginu qoricha aadaa yeroo namni tokko dhukkubsaatee dhukkubbi isaa sun irraa fooyyessuudhaaf itti fayyadamuudha

Fakkii kana irratti kan nuti argaa jirru, meeshaalee ijaarsa manaatiif ta'ee kan yeroo kana jijjigaa jiran yookaan diiggamaa jiran kan mullisudha.

kaatura kanarraa wanti nuta arguu dandeenyu kitaaba dabalataa barnootota barannuu itti hin dubbisuudhaaf immoo kitaabota deeggarsaa dabalataa nuuf godhaniidhaa jechuudha.

fakkii kana irratti kan nuti arguu dandeenyu mana barumsaa sadarkaa olaanaa yuunivarsitii kiiloo ja'aa jedhamu yoo ta'u bakka barattoonni itti baratanidha.

Wanti nuti argaa jirru kun meeshaa manaati. Innis irra taa'uuf kan nu gargaaru yommuu ta'u, barcuma jedhama. Barcumoonni tokko tokko immoo itti hirkatanii irra taa'uuf kan nu gargaaraniidha.

Suuraa kanarratti kan nuti arginu mi'a miidhaginaati. Mi'i miidhaginaa kun immoo kan dubartoonni ittiin faayamuuf morma isaaniirratti kaawwatan yookaan godhataniidha.

Suuraan kun mooyyee fi mogdumaa agarsiisa. Meeshaan kun midhaan garaa garaa ittiin tumuuf kan gargaaru yoo ta'u, aadaa keenya keessatti haadholii fi abboolii keenyarraa kaasee hanga harraatti tajaajilaa jira.

Fakkiin kun waaddii boqqoolloo nutti mul'isa. Akkuma arginu boqqoolloon kun kan waadamaa jiru cilee fayyadamuudhaan yoo ta'u, haala gaariidhaan akka inni waadamaa jiru arguu dandeenya jechuudha.

Wanti nuti argaa jirru meeshaa elektirooniksii kan ta'e kan intarneetaa ofitti harkisuudhaaf nu gargaaran ta'e meeshaa kanas kan fayyadamnu yeroomna intarneetaa keenyaa ol guddisnee itti fayyadamuu barbaannee yookiin kompiitara mana keessatti yookiin laaptooppii mana keessatti kan fayyaamuudha.

Mucayyoon kun akkuma arginutti uffata agarsiisaa jirti. uffanni kun immoo uffata ammayyaatiin miidhagee toleetoo dhihaatedhaa agarsiisa irra jirtii jechuudha. wanta uffanni kun ta'u haala uffata kanaa uffachuudhaan beeksisaa jirtii jechudha, beeksisaa kennaa.

Suuraa kanarratti meeshaa nuti arginu meeshaa ijaarsa manaatiif gargaaru kan ijaarsa addaa addaatiif gargaaruu keessa tokko ta'eetoo meeshaa siimiintoo dibuudhaaf kan itti fayyadamnudha.

Wanti fakkii kana irratti ilaalaa jirru ispoortiidha. dargagoonni lama qaama isaanii jajjabeeffachuudhaaf yookaan qaama isaanii foyyeeffachuudhas akkasumas immoo jireenya haalaan mijatee tokko jiraachuudhaaf ispoortii hojjechaa akka jiranidha kan nutti agarsiisu.

As irratti wanti nuti argaa jirru amantoota hordoftoota wlrdaa ortodoksii ta'anii too faarfannaadhaaf Waaqa isaanii waaqeffachuudhaaf, waaqa isaanii galataffachuudhaan walitti qabamanii jiraniidha. Iddoo kanatti kan nuti argaa jirru ayyaanas kan ittiin kabajaa jiraniidha.

kuwanti fakkiirratti argaa jirru akka mittiin barreeffama tokko barreessuu akka dandeenyu aalaakamiin barreessuu akka dandeenyu kan nutti mudhaa innis barreeffamni tokko akka mittiin akka barraam danda'uu aalaakamiin akka inni barreeffamuu seeraa nutti mudhaachu

Suura kanarraa wanti nuti arguu dandeenyu sirnaa awaalchaa Piroofessar Bayyanee Pheexroosiif taasifamaa jiruudha jichuudha. Iddoo kanatti kani geggeeffamaa jiru aasanis kan godhamaa jirudha.

Fakii kana irratti kan nuti ilaaluu dandeenyu kuduraalee fi fuduraalee adda addaati. Fuduraalee keessaa fakkeenya fudhachuu kan dandeenyu anaanaasiin jiraa, burtukaanni jira, muuziin jiraa akkasumas immoo avukaadoon jiraa. Kuduraalee keessa immoo shunkurtii argaatan jira.

atuuraa kanarratti kannuti yaarginu gotaa kudraa keessaa tokko kan ta'ee dhibee nama irraachisuudhaaf akka vitaaminiitti kanutti fayyadamnu qaaraa kan jedhamudha qaaraan kun namoonni nyaatatti nyaachuudhaaf yeroo baay'ee akka nyaannisaaniif nyaatamuu dandootti fayyadamaniidh

akkuma ilaalaa jirru wanti iddoo kanatti argaa jirru buqiltoonni gara garaa qodaa xixiqqoo keessatti dhaabamanii to'o kan jiranoo ta'on biqiltoonni kunis immoo garaddoo biraantiqeeffaggeeggeeffamanii too kan addafa fagaatanii to'o dhaabamanidha iddoo kanatti namoonni kan hojjechaa jira misooma baay'ee tolchan

suura kan irratti kan nuti argaa jirru, ijaarsota dha. Ijaarsota yeroon jedhu, manneen garaagaraa akkamittiin akka isaan ijaaramanii too jiraanii fi tajaajila isaan kennaniidha kan iddoo kanatti arginu. Gamoowwan adda addaallee as irratti argaa jirra.

daikaanirratti kan nuti arginu kitaaba barreessaa Lalisaa ldriis adam jedhamuun kan barreeffamee yommuu ta'u maqaansaas galfataa kan jedhamu kitaabni kun kitaaba manxasaa lammafaa ta'ee dha

fakkii kan irratti waan nuti arginu konkolaatota dhaa konkolaataan kunis mishaalii mana keessatti bishaan ykaan dhugaatiiwwan adda addaa itti naqaaman kan baateetoo deemaa jiru ta'utaati

Suuraa kana irratti kan nuti arginu dubartii uffataa ganaannoo aadaatti deemuun miidhagfamteetoo agarsiisuudhaaf, waa'ee uffatichaa agarsiisuudhaaf jirtuudha kan nutti mul'isaa jiru.

Suurraa kan irratti kan nutI laalaa jirru aadaa biyya tokkootidhaa. kuniis immoo haala mataa isaanii ittin sirreeffatanii jiraniidha. kan nuti arguu dandeenyu dubartoonni kun asirratti sababiinsaas rifeensa illee aadaa biyya tokkoo ibsuu danda'a.

manni kun mana jireenyaa ti akkuma ilaalluu manni jireenyaa kun himmuu baay'ee aalluwan adda addaati miidheeksameetoo bareessameetoo kan jiruudhaa akkuma laalluu aalluu abba alaabaa abbaa gadaa qabatee jiruunillee kan miidheekname jiruudhaa kun immuu baay'ee kan namatti soduufi kan nama ajaabsisa

isuurraa kanarraa wanti jiru gdgaatii ta'egosa dhugaatii keessa ammoo bilaak leebel kan jedhamuudha kunis dhugaatii cabbii wajjiniin wal bakkamuudhaan dhugamu ta'usa addooknaita barsiisaa jira

Suuraa kana irratti fakkiin nuti arginu suuraa garee taphattootaa ispoortii ta'aniitoo kan Itoophiyaa keessaa yoo ta'an akka natti fakkaatutti garee taphattoota Walaayittaa jedhee tanii yaada.

suuraa kana irratti wanti nutiargaa jirru midhaginaaf wantan morma irratti dubartoonni yookaan dhiiroonni kaawwataniidha akkasumas morma duwwaarratsoon ta'in arkatti illee midhagnaaf kan godhatamu

suurri kun dubartii rifeensashee haala gaariin tolfamte akka aadaashii akkasumas immoo haala jireenya isheen keessa jirtu kan agarsiisudhanna haalli rifeensashee kun haala gaariidhaan miidhage

Fakkii kana irratti kan nuti arginu shubbistoota. shubbistoonni kunis shubbisaa akka isaan jiran nutti agarsiisaa. shubbisoonni kunis haala uffannaa isaanirraa akka hubachuu dandeenyutti shubbisa aadaa naannoo oromiyaadha jedheetan yaada.

wantunitaasirratti argaa jiram meeshaa elektirooniksii yoo ta'an meeshaan elektirooniksii kuniis kan inni gargaaru wantusa adda addaa huruudhaan kannu gargarae

Suuraa kan irratti wanti nutti argaa jirru, meeshaa mana keessatti itti gargaaramnudha. Meeshaan kunis immoo yeroo mana keenya qulqulleeffannu, kosii mana keessa ba'u irratti harreetoo bakka itti gatamuu qabutti kan ittiin eeggannuudha.

Kanarratti kan argaa jirru sagantaa 'OBN" dhaan kan darbu qophii caayaa jedhamu yoo ta'u, qophiin kun hooggantoota kan ta'an iddoo adda addaatii walitti fiduudhaan gaaffilee adda addaa komii uummatarraa isaan qaqqabu akkanatti gaafatamu jechuudha.

fakkiikan irratti kan nuti arginu alaaba biyya lamaatii innis alaaba itoophiyaa fi akkasumas ameerikaatii kan nuti ubachuu dandeenyus walitti dhufeenya itoophiyaan ameerikaa wajjinin qabudhaa jechuudha

suurri fakii kana irratti argaa jirru suuraa meeshaa elektirooniksii ta'eetoo karaa irraa dhaabatu yoo ta'uu, kaameraa jedhama. kaameeraan kunis immoo eeggumsaaf kan nama gargaaruudha. tarii balaan tasaa yaroo uumame illee ittiin ilaallee adda baafachuu akka dandeenyudha.

asitti wanti nuti ilaalaa jirru barsiisaa fi baratootaadha akkuma argaa jirrutti akkuma argaa jirru barattoonni barullee isaanii reeffachuudhaaf gara barsiisaa isaanitti geessaa jiruu akkuma argaa jirru kinoo iriiraan deematoo jiruu jechuudha

surrii nuti asirratti argaa jirruu kun surraa mana jireenyaa yoo ta'u manni jireenyaa kun haala gaariidhaan niidheekfameetoo kan ijaarrame ta'uu isaati kan nuti argaa jmana jireenyaa baay'eemii dhagaatii foddoonni isaallee yoo laallamu foddaawan fulleerraa hojjataman ta'uu isaatee

Fakkii kana irraa akka arguu dandeenyutti dhugaatiidha. Dhugaatiin kunis biiraa jedhama. Biiraan kunis biiraa qulqullicha Goorgis jedhamuun beekama.

Fakki kanirratti kan nuti arginu fuduraadha. Fuduraan kunis avokaadoo kan jedhamu yoo ta'uu avogaadoon kunis akkuma arguu dandeenyutti bilchaataa fi kan hin bilchaanne of keessaa kan qabudha jechuudha.

suuraa kana irratti wanta nuti alaalaa jirru gamoodha gamoo kanaa irratti mo'onss adda addaatu argamaa fakkeenyaa fi ofdhanni giddugalli gabaa iddoo kana irratti argamaa akkasumas kililikni ilkaanii abbabaas illee as irratti argamaa manni suuraa illee iddoo kana irratti argamannaa dhuftani fayyadamuu dandeessu

Kan arginu kun bineensaadha. bineensi kunis bineensa ''caakkaatti'' argamu yoo ta'uu jaldeessa kan jedhamuudha. Jaldeessi kun immoo daawwatamuudhaaf kan nama gargaaruu fi daawwiidhaaf kan ta'uudha jechuudha.

Suura kan irratti kan argaa jirru kopheedha. kopheen kunis kophee warri dhiirootaa uffatanii fi kophee lallaafaa kan ta'eedha. Yeroo baay'ee dhiirota irratti kan argamudha.

suurraa kan irratti wanti arginu konkolaataan kun immoo namoota addoo tokko fudheetoo garadoota biraatti geejjibuudhaaf kan gargaaruudha akkuma nuti ilaalaa jirru namoota geejjibsiudhaaf kan fayyaduudha